Madhodha kana abatwa nedenda remundani, ngawarumbe kuenda kuchibhedhleya vanoongororwa namadhogodheya nanamukoti kuti varapwe.

Anhu woye kana tarwara tiri mumizi medu ngatirumbei kuzvibhedhlera tinobairirwa mitombo nengazi dzedu kuti tikurumidze kupora.

Munyika medu ana adoridori anokurudzirwa kuti muende nawo kuzvibhedhleya kuti anodonhedzerwa mitombo yechiyungu. Kuti hupenyu hwawo hurambe hwakanaka.

Kana mumizinmedu muine asharukwa, torai asharukwa aya, muende navo kuzvibhedhleya vanoongororwa matenda egomarara vasati varwaya .

Anamai voye kumakanyi kwedu uko, munokurudzirwa kuti kana matakura ndani. Garai muchienda kuzvibhedhleya kunoongororwa kuti muonekwe kuti mwana vakagara zvakanaka ere.

Mazuwano kune zvirwere zvakasiyana siyana zvirwere zvemundani, gotsorwa, murenje saka mese munokurudzirwa kuenda kuchibhedhleya kunobaiwa mutombo yekudzivirira zvirwere izvozvo.

Kana tarwara nezvirwere zvingaoneke nemadziso edu, ngatimhanyei kuzvibhedhleya, tinobatsirwa nanamukoti nemadhokodheya, kuti vaone zvatisingaoni namadziso.

Madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kugara vakapfeka nhumbi kudzivirira zvilaiyo zvinouya nevatenda muzvibhedhleya.

Madhokodheya navanamukoti vanokurudzirwa kuti varape vatenda vakapfeka zvidziviriro zvekudziirira hutano hwavo.

Kudhaya kwaisawa nezvibhedhleya pasinde pemizi yedu, asi mazuwano zvibhedhleya zvazara pasinde yemizi yedu.

Ngatikurudzirei ana edu kumizi uko kuti vasati vadya ngavageze nyara kuitira kuchengetedza hutano hwavo hutano hwavo hugare hwakanaka.

Anhu eshe, anokurudzirwa kudlya chikafu chaka ongororwa nezvevehutano, kuitira kuti, hutano hwedu huchengetedzeke.

Tisati tarya ngatigezei nyara dzedu kuitira kuchengetedza utano kuti tisazoenda kuchibhedhleya kunorapwa tava kurwara nematenda akasiyana siyana.

Kana echidoko abva kuchimbuzi ngativaronzere kuti vageze nyara dzavo kuitira kuchengetedza utano.

Tinokukurudzirai kuti musati marya mugeze nyara dzenyu nekumwa mvura yakachena kuitira kudzivirira matenda.

Mazuwa a o kwane zvirwere zvinokonzereswa nekusageza nyara. Kana tabva kuchimbuzi ngatigezei nyara dzedu kuti tisabatwe ngezvitenda zvemudumbu .

Ngatigezei nyara tisati tarya chikafu ngekuti tikasageza nyara tinobatwa ngematenda emudumbu tozorwara kusvikira tafa.

Zvakakosha kuti mundau medu mugare muine mvura yakachena kuitira kuchengetedza utano hwemadhodha nentombi neasharukwa.

Antu kadzi ngatigarei tichirumba rungwanani rwega rwega kuitira kuti mwiri yedu igare yakatakazeka.

Mumizi medumo ngatimwei mvura yakachena kuti tisabatwe nezvitenda zvemundani kuti tigare utano hwedu hwakanaka.

Munhu weshe anokurudzirwa kuti aende kunohloyiwa zviyayiyo zvakasiyana siyana zvinobata wakuru newadiki, saka tese ngatirumbei kuchibhedheya tinohloyiwa.

Munhu wese kana arwara nendxondo ari pamuzi, ngatisachengeteyi munhu iyeye pamuzi pedu. Ngatimuendese kundau inochengeta wanhu wanorwara nendxondo.

Tinokurudzira kuti kana kumuzi kwenyu kwaita munhu anorwara nepfungwa ngatimutorei timuendese kuchibhedhleya chiri pedyo nemizi yenyu anorapika.

Hakuna muntu anoda kugara nemunhu anotamika pfungwa pamuzi. Munhu wese anomhanya nemunhu anotamika pfungwa kuchibhedhleya kuti anohloyiwa.

Kana hama yedu yepedo, iine chiyayiyo chekutaika ngqondo, ngatirumbei naye, kuzvibhedhlera zviri pasinde pemizi yedu andobatsirika.

Kana mumwe wedu abatwa nedenda rendxondo mumizi medu umu ngatirumbeyi naye kuchibhedhleya chiri pasinde pemizi yedu andobatsirika.

Mumizi medu mukaita munhu anorwara nendxondo murumbisei kuchibhehleya anoohloyiwa kuti zve mupfungwa make makamira sei asati atamika.

Hurumende yedu ngaiwake zvibhehleya pamasinde pemizi yedu kuitira kuti vanhu vakarwara nezviyaiyo zvipi nazvipi vasahambe mumango mukuru.

Anhuwoyee ngatisahlupike tichirwara tiri mumizi endai kuzvibhedhlera zviri pasinde nemizi yenyu munorapwa kuti mupore.

Vanhu mazuwa ano baakumhanyira kuzvibhedhlera nekuti waakuziya kuti kunyangwe ukabandwa nemusoro waakutoenda kuchibhedhlera vonoongororwa, nekuti kune michini inoongorora zvirikurwadza munyama yako.

Kudhaya vanhu vaifamba mumango mukuru vachienda kuzvibhehleya. Asi mazuvano zvibhehleya zvavapasinde pemizi yedu. Saka tinokurudzira kuti umwe naumwewo zvake arwara nechiyaiyo, ngaarumbe pachibhehleya chiripasinde pemuzi wake.

Akadzi ese munokurudzirwa kuti muende kuzvibhedhlera neana adodori kuti anoongororwa hutano hwawo, kuti wanokura zvakanaka here.

Tinokukurudzirai kuti kana mabara ana enyu, rumbai kuzvibhedhlera mwaka nemwaka mondobayisa vana venyu majekiseni.

Kana muntu atamika ndxondo ngatumuunzei pachibhedhlera chiri pasinde pemizi yedu kuti arapwe nguwa ichiripo kuti utano hwake hudzokedzane.

Madhodha ne ndombi tinoku kurudzirayi kuti muende ku zvikora zvino fundisa ne zveutano kuti muno taticha kuiitira kuti muzive hutano hwaka naka .

Madhokodheya nevakoti vanokuridzirwa kupfeka zvidxoko kuti vadzivirire matenda anouya nevarwere kuzvipatara.

Vanthu veshe vanokurudzirwa kuchengetedza hutano hwavo hutano hwakakosha nekuti ukasahuchengetedza unogara uri kuchibhedhlera kusvikira watofa .

Ndombi dzakukurudzirwa kuti dzigare dzichienda kuzvibhehlera kunohloiwa zvirimungazi kuitira kuchengetedza hutano hwavo tinokurudzira ndombi kutichengetedzai hutano hwenyu.

Madhogodhetya naana mukoti wanohloya madzimai zvirimungazi kuti hutano hwawo hurambe huri pandau kuitira matenda anobata muntu wese wechidzimai.

Tinotenda hurumende yedu yakati akira mizi yeku chengetera vatenda vedu vano rwara ne ndxondo kuti vachengetedzeke zvakakwana.

kana tarwara ngatisagare mumizi ngatiendei kuzvibhedhlera tinohloyiwa zvirimungazi ana dhokoteya nana chiremba vanokurudzirwa kuti vaongorore chirwere chinenge chichikurwadza munyama yako .

Vana muisa namuiswa mhanyai kuzvibhehlera kana mabatwa nedenda repabonde kuti munopihwa mitombo inodzivirira denda iroro risati rapararira.

Kudhaya kwedu vanhu vaizvarira mumizi asi mazuwa ano zvabaanaka yaamo. Kwaane zvibhehleya zvakanakisa zvakaurungana zvinozvarira anhu ese anenge aite mimba.

Kudhaya vantu vaifamba mumango wakakuya, asi mazuva ano zvabaanaka yaamho. Kwavanemhovha inotakura varwere kuenda kuzvibhedhlera.

Abereki mukaona ana adodori achipisa mwiri yawo rumbai kuchibhedhleya vandohloyiwa ngemadhokodheya nanamukoti nguwa ichiripo.

Munyika medu mabanaka yaamho. Kudhaya kwakusina zvibhedhleya zvine movha dzinotakura varwere kana varwara muzvipatara.

Anamai woye ngatichengetedzei utano hwedu mazuwano kwava nezvibhedhleya zviri pasinde nemizi yedu ngatichengetedzei utano hwedu kuti tisatamike.

Kana munhu arwara murumbisei kuchibhedhlera chiri pasinde nemuzi yenyu kuti aohloyiwa zvirimungazi apore.

Kuzvibhedhlera kune mubhedha unorara vatenda veshe vanenge vauya kunohloyiwa zviri mungazi kuti vapore nekukurumidza.

Tinokurudzira kuti humende yedu ivake zvibhedhlera pasindepemizi yevantu kuti vantu vakarwara vawane rubatsiro nekukurumidza.

Ringava denda ripi naripi ringa bata mukuru kana mudiki matenda eshe iwayo ano pera kana ukaenda ku chibhedhleya kuno rapwa.

Kana vatana varwara kumizi kwedu uko, ngatimbumbe navo tiende navo kuzvibhedhleya, vanoongororwa zviri mungazi dzavo, vasati vatamika.

Ana sekuru edu aiti tichikura, aiti ukati ndirikubandwa nemusoro kana mudumbu waimhanya musango wonochera mutombo yechianhu kuti urapike asi mazuwano zvabanaka yaamho kwane mitombo yechiyungu inotengeswa mundau dzakasiyana-siyana.

Madhodha e kanyi anodakarira kuenda ku zvibhedhleya zviri pa sinde pe mizi yawo kuno ongororwa gomarara kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Kuzvibhedhleya kune madhokodheya naana mukoti vakafundira basa ravo. Saka kana tarwara nezviyaiyo ngatirumbe kuzvibhedhleya tinobatsirwa naana mukoti.

Munhu weshe upi naupi zvake anokurudzirwa kuenda kuchibhedhleya kana arwara nezviyaiyo zvakawanda zvaasingazwisisi nemazita azvo.

Kana munhu kadzi akarwara ne denda re mundani ari pamuzi ngati mukurudzirei arumbe ku chibhedhleya ano hloyiwa nguva ichiripo.

Kana ana Mai edu mumizi umu arwara arumbise kuchibhedhleya vanohloyiwa zviri mungazi kuita kuti hutano hwavo hudzokedzane pandau.

Kana mirenje yenyu ichirwadza kurudziranai kurumba pachibhedhlera chiri pasinde pemizi yenyu, munotora mitombo mupore

Hambai tinohloiwa zvirimungazi kuitira kuti utano hwedu hugare hwakaurungana. Ngatisarege kuenda kuzvibhehleya nekuti kuzvibhehleya ndookunoonekwa zvirimungazi.

Tinokurudzira kuti antu ese ari mumizi adye michero yemusango nekuti michero yemusango inoita kuti utano hwedu hugare hwakathlakazika.

Anamai woye kana tatakura ndani ngatiyendeyi kuchibhehleya tinohloyiwa zviri mundani kuti mwan wedu abude aine hutano.

Kana wabatwa nedenda remusana , renxlondo kana murenje rumba pachibhehleya chiri pasinde pemizi yako unohloyiwa.

Muntu vese ngaadakarire kuenda kuchibhedhleya. Kuzvibhedhleya kwane mushina inoongorora hutano hurimungazi.

Mudoko kana mukuyu arwara mumhanyiseyi kuchibhedhleya anoongororwa. Kuzvibhedhleya kwava nemichini inoongorora zviri mungazi.

Kuzvibehleya kwane michina inoongorora zviri mungazi yewanthu. Saka tese ngatirumbei kuzvibhehleya kuti tinoongororwa utano hwedu.

Muzvibhedhleya mavanemichina inongorora zviri mungazi. Zvingava zvebp, shuga ngatimhanyei tiende kuchibhedhleya tinoongororwa zviri mungazi.

Munhu weshe anokurudzirwa kurumba kuenda kuzvibhedhleya zviri pasinde pemizi yawo kuti wanoongororwa zviri mungazi vasati vatamika.

Kuzvibhehleya kwaane michina inohloya zviri mungazi dzedu ngatirumbeyi kuzvibhehleya tinoongororwa zvirwere zvisati zvapararira.

Kuzvibhedhlera kune nyumba dzinochengeterwa michina inohloya zviri mungazi nezviri mupfungwa Saka tese kana tarwara ngatirumbe kuchibhedhlera tindohloiwa nekukurumidza.

Kana mirenje yedu ichibanda ngatirumbei kuzvibhedhleya. Kuzvibhedhleya kwane michina inoongorora matenda anenge achirwadza.

Kana hama dzenyu dzabatwa nedenda remundani kana remusoro, rumbai kuchibhedhleya vano rapwa nana mukoti.

Antu mumamana umwo kana mumwe wedu arwara nechirwere chatisingazwisisi, ngatirumbei naye kuchibhedhleya anoongororwa zviri mungazi.

Kana vana vedu achiratidza kuti anobandwa ngemwiri ngatirumbisei mwana iyeye kuzvibhedhlera kuti anondororwa nemadhokodheya nana mukoti vakadzidzira basa rawo.

Kune michina iri muzvibhedhleya, michina iyi inohloya zviri mungazi yemuntu upi naupi zvake Saka tinokurudzira vechidiki, madhodha kuti vaende kunohloyiwa zviri mungazi dzawo.

Michina ye chizvino zvino yaku ongorora zviri mungazi medu ngati rumbei ku zvibhedhleya tinongororwa zvirwere zvaka siyana siyana.

Mu nyika medu mava ne nyumba dzino chengetera mitombo ye chiyungu kuti igare yakanaka isa ore saka teshe tinokurudzirwa kuti kana tarwara tiende ku nyumba dzino chengeta mitombo tino batsirika.

Akuna munhu acharwarira pamuzi ukangonzwa musoro wotopanda wotomhanya kuenda kuchibhehleya kwane michina inoongorora zvirimungazi.

Anhuwoye kana tahwaya ne zviyayiyo zvatisinganzwisisi tirikumizi kwedu ngatirumbe kuzvibhehleya zviripasinde nemizi yedu tinoongororwa utano

Kuzvibhehleya kwava nemishina inowongorora mirenje yakavhunika, misoro inobanda nemisana inobanda. Hambai kucbibhehlera tino wongororwa.

Ngatidakarireyi kurumba kuenda kuzvibhedhlera kundohloyiwa zvirimumwiri medu, nguva ichiripo, tisati tavenemikhuhlane yakawanda.

Kana muduku kana mukuru arwara kumakanyi kwedu ngatironzeranei nezvekurumba kuzvibhehleya. Kuzvibhehleya kwane muchina inowongorora matenda ese anobata pamuntu.

Mazuva ano mu zvibhedhleya mabai naka yamho mane mishina ino ongorora zviri mungazi ngati mhanyei kuzvi bhedhleya tino ongororwa zviri mungazi dzedu.

Akuna muntu achaita zvekutarisa denda nemadziso nekuti kuzvibhedhlera kwaane michina inoongorora zviri mungazi mako.

Kudhaya vantu vaiti mwana akaremara haendi kuchikora asi mazuva ano zvabanaka yambo vana veshe vakaremara nevasina vakuenda kundodzidza.

Mukore uno akusisina munhu achabarira pamuzi, ngekuti kwaane zvibhedhleya zvinobarisa anhu vanenge vakataura ndani. Mhanyirai kuzvibhedhleya munozvariswa ikoko.

Ngatichengetedzei utano vadoko. Mazuwano kwava nezvibhehleya pasinde pemizi yedu. Ngatiregei kuarairwa vana vedu kana varwara.

Mwana weshe anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya, kunohloiwa zviri mungazi, kuitira kuti utano hwawo hurambe hwakajeka.

Michina yechizvino-zvino yawanda muzvibhedhleya, saka tese ngaiengei kuzvibhedhleya tinohloiwa zvirimungazi.

Mazuwano muzvibhdhleya mwane michina inoongorora matenda akasiyana siyana ngatirumbei tinoongororwa zvitenda zviri mungazi dzedu

Michina yechizvino zvino yabawanda muzvibhedhleya munhu wese anokurudzirwa kuti arumbe kuchibhedhleya anohloyiwa zviri mungazi

Mazuwa ano muzvibhedhleya medu mava nemichina inoongorora zviri mungazi. Ngatirumbei tinoongororwa zviri mungazi tisati tapararira vamwe.

Anamutape eshe arimumamana muno, rumbai munoronza gwinyiso kumadhodha eshe nezvegomarara ririkubata madhodha risati rapararira.

Muzvibhedhlera maane michina inohloya zvirimungazi kumunhu upi naupi zvake, zvichienderana nekuti unobva kumuzi kwakaita sei.

Kuzvibhedhleya kwaane mishini inoongorora zvirimukatikati mendani kana zvirimukatikati mebhonzo remurenje wako, tinokukurudzirai kuti muende kuzvibhedhleya munohloyiwa.

Munhu weshe anokurudzirwa kuti kana arwaya ngaaende kuchibhedhleya andohloyiwa zviri mungazi make .

Nyika yedu yabaanaka yaamho yaane zvibhedhleya zvine michina inohloya zviri mungazi, ngatirumbei tinohloyiwa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Nyika yedu yabanaka yamho, yanemichina inohloya zviri mungazi kunyangwe uri kumuzi kwako, saka tinokukurudzirayi kuti mutenge mishina iyi mushandise.

Muntu weshe aane kodzero yekuti kana arwara amhanye kundau dzinotengesa mitombo yechiyungu kuti anootora mitombo yake nguva ichipo.

Kana tahwara nezvirwere zvatisinga zwisisi ngatiendeyi kuzvibhehleya inoongorora kuti chinotirwarisa chini kuzvibhehlera kwane muchina ino ongorora zviri mungazi.

Kune matenda atisingaoni ngemadziso edu kana tarwara matenda atisinganzwisisi tiri mumizi mwedu ngatimhanyeyi kuzvibhedhera tindohloyiwa zviri mungazi kuti tione kuti chitenda ichi ngecheyi.

Ngati rumbei ku zvibhedhleya ku zvibhedhlera kwane michini yakabai naka yamho mishini inotarisa zviri mu ngazi kuti munhu uone kuti utano hwako hwakanaka ere.

Munhu weshe anokurudzirwa kuti kana arwara ngaende kuchibhedhleya anowongororwa nemichina iriko kuzvibhedhleya kuti awonekwe kuti hutano wakewakamira sei.

Muzvibhedhlera mwedu umwo mava nemichina inohloya zvirimungazi. Ngatirumbei kuzvibhadhlera tinohloiwa zvirwere zviri mungazi.

Makare-kare kwaisava nemichini inoongorora zviri mungazi, asi mazuwaano zvabaanaka yaamho. Kuzvibhedhlera kwava nemichini inoongorora, zviri mungazi .

Kana asharukwa edu arwara, aripamuzi, ngatirumbei navo kuenda kuchibhedhleya , vanohloiwa zviri mungazi, ngekuti kuchibhedhleya, kwaane michini inohloya zviri mukati.

Kuzvibhehleya kwaane michini inoongorora zviri mundani dzemunhu weshe, munhu weshe anokurudzirwa kurumba kuenda kuchibhleya kunoongororwa zviri mundani make.

Kuzvibhedhleya kwanemuchina inowongorora zvirimungazi nemuhnu upi na upi. Kana munhu arwaya wumbayinaye kuzvibhedhleya aniwongororwa.

Mazuwano kwava nemichina, inowongorora zvirimungazi. Kana warwara urikumuzi kwako, mhanya kuzvibhedhleya zviripedyo newe uno ongororwa zvitenda zvirimungazi mako.

Munhu weshe akukurudzirwa kuti agare achinohloyiwa zviri mungazi yake nekuti kuzvibhedhleya kwane michina inoongorora zviri mungazi.

Ngatironzerane gwinyiso mumamana umo titaurirane nezvemichina yavakuzvibhdhlera michina inohloya zviri mungazi tese tirumbe knohloiwa kuzvibhadhlera.

Mazuwano kwane michini inoongorora zviri mungazi. Ngatiendeyi kuzvibhehleya tinohloyiwa zviri mungazi kuitira kuti upenyu hwedu hudzokere pandau.

Kana muntu arwara nedenda ripi naripi zvaro, ngaarumbe kuchibhedhleya anohloyiwa zviri mungazi kuti aone kuti denda iri ngerei.

Muzvibhedhleya mune michina inoongorora zviri mungazi. Teshe tinokurudzirwa kuenda kuchibhedhleya kunohloyiwa zviri mungazi.

Kwawa nemichina yechizvino zvino, michina inoongorora zviri mukati kati memwiri womuntu. Saka muntu wese tinomukurudzira kuti kana wabandwa ngezvinobanda mumwiri rumba kuchibhedhleya unohloyiwa.

Kuzvibhehleya kwabanaka yamho. Kwane mishini inoongorora matenda ese anowanikwa mumuntu, saka wanhu wese ngatimhanyirei kuzvibhehleya tinoongororwa zviri mungazi.

Madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kupfeka hanzvu kana vachihloya varwere vawo muzvibhedhleYa kuitira kuchengetedza utano hwawo.

Kana munhukadzi atadza kubara zvakanaka anokurudzirwa kurumba kuchibhedhlera kuti anodhedhwa kuti agone kuzvara mwana wake ane hutano.

Watana wedu wakarwaya warimumizi warumbisei kuzvibhehleya wanoongororwa memishini inoongorora zviri mungazi.

Anamukoti namadhokodheya wamazuwa wanokurudzirwa kuti wapfeke nguwo dzawo dzekudzivirira zvirwere kuitira kuti wachengetedze hutano hwawo.

Anhu akudakarira kuenda kuzvibhedhlera nekuti kwaane michina inoona zvitenda zvirimungazi uzive kuti utano hwangu wakamira sei .

Michini inoongorora zviri mungazi yazara muzvibhehlera muntu weshe ngarumbe inoongororwa zviri mungazi kuti utano hwake ugare wakagadzikana.

Munthu weshe anokurudzirwa kuenda kuchibhedhlera kunohloyiwa zvirimungazi namadhokodheya nanamukoti wanoziwa nezvezvirwere izvozvo.

Mukore uno kune ere uchagara pamuzi achirwara. Munhu wese akumhanyira kuzvibhehleya. Kuchibhehleya kwane michina inowongorora zviri mungazi.

Muzvibhedhleya mwaane michina inoongorora matenda ese anobata antu muntu wese ngaarumbe akananga kuchibhedhleya anoongororwa zviri mungazi.

Kana taguka murenje tiri kumuzi ngatirumbei kuenda kuchibhehleya. Kuchibhehleya kwane michina inosunga murenje wadambuka iwoyo.

Akuna zvitenda zvicharingwa ngemadziso edu ngatirumbei kuzvibhedhleya kwane michina inoongorora zviri mungazi medu.

Madzimai ese anokurudzirwa kuti aende kundau dzinotengesa mitombo yechiyungu kundotora mitombo yekudziira pamuviri.

Michina yechizvino zvino yakagadzirirwa isu antu, kuti kana tarwara nezvirwere zvatisingazwisisi, ngatirumbei kuzvibhedhlera tindoongororwa zvirimungazi.

Muzvibhedhleya mune zvigero zvinoshandiswa pakudhedha atenda anenge aita tsaona vanoda kubara nevamwewo vakasiyana siyana.

Taita woye musagare pamuzi endai kuchibhedhlera mundohloyiwa kuti denda rakubatai idenda hwai.

Muntu weshe upi naupi zvake zvisineyi nekumuzi kwaunobva unokurudzirwa kurumba kuchibhedhlera kana warwara kuti undoongororwa utano hwako kuti hwakamira sei.

Taita nai munoemeri pona apapo endai kuzvibheleya munohloyiwa zviri mungazi kuzvibhehleya kwaane michina inoongorora zvirimungazi

Munhu wese anokurudzirwa kuti kana abatwa nedenda remusana musoro kana mudumbu ngaarumbe kuchibhedhlera anoona anamazvikokota vezveutano abatsirike kuti apore.

Muntu wese anokurudzirwa kuti kana arwara nezvirwere zvemusana, mundani, musoro unopanda, ngaaende kuchibhedhlera anorapwa.

Munhu wese anokurudzirwa kuenda pandau iri pasinde nemuzi wake, onotora mutombo wechiyungu kuti apore pazvirwere zvanenge achirwara nazvo.

Kana tabatwa nedenda remundani, ngatirumbeyi takananga kundau dzinotengesa mitombo yechiyungu, tinotenga mitombo yedu, tonwa topora.

Kana vana vadodori varwara varimumizi rumbai pandau inotengesa mitombo yechirungu munotenga mitombo iyoyo movapa vomwa.

Muntu vese akarwaya ngematenda emusana, mundani nemurenje ngamhanye pachibhedhera chiripasinde pemuzi vake.

Mukore uno akusisisina munhu achada kurwarira pamuzi. Munhu weshe akuti akarwara akumhanya kuzvibhehlera kotsvaga mitombo yechiyungu kuti apone.

Muntu weshe atana neadiki vanokurudzirwa kuti kana varwara ngavamhanye kuchibhedhlera vanoohloyiwa zviri mungazi kuti varapwe vapore.

Kudhaya wanhu waishandisa mitombo yechianhu kurapa matenda, asi mazuwa ano kwabaanaka. Kuzvibhedhleya kwaakuoneka mitombo yechiyungu inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Anhu woye musagara mumizi kana marwara rumbai kuzvibhehleya zviri pasinde pemuzi yenyu munotora mutombo murapike .

Muntu wese anoronzerwa newakadzidzira nezveutano, wana mukoti nemadhokodheya, kuti kana tarwara ngatirumbeyi muzvibhedhleya, zviri pasinde nemizi yedu, tindohliyiwa zviri mungazi.

Mazuwa ano mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana yawanda muzvibhehlera tinokukurudzirai kuti mumhanyire kuzvibhehlera munotora mitombo murapike.

Ngatirumbeti takananga kundau dzinotengesa mitombo yechiyungu kana tarwara ngatisagareyi mumizi ngatiendeyi kundau tinotenga mitombo .

Munhu weshe ane kodzero yekuenda mundau dzinotengeswa mitombo kana arwara nekuti munhu wese anokurudzirwa kuti ashandise mitombo yechiyungu .

Kuzvibhedhlera kwawa nemichini inoongorora zvirimungazi memuntu upi naupi zvake. Saka kana muntu weshe akange arwaya ngaamhanyire kuchibhedhlera anohloyiwa.

Kudhaya taiti tikarwara taitora mitombo yechiantu kuti tirapike. Asi mazuwaano zvabaanaka yaamho, kwaane mitombo yechiyungu

Madzimai mazuwa ano ava kukurudzirwa kumwa mitombo yechirungu, kudzivirira pamuviri. Saka ngatigarei tichinwa mitombo iyi.

Kana vadodori vabatwa ngedenda remundani ngatirumbei kuzvibhedhlera vanopiwa mutombo wekunwa kuti vapore.

Madhodha nendombi anokurudzirwa kuti aenda kuzvibhedhlera zviri pasinde nemizi yavo kuti vanotora mitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana . Zvirwere zvegomarara.

Kana tarwara ngatiregei kuenda kuzvibhedhlera kundotenga mitombo ngekurapwa zvirwere zvatinenge tichirwara nazvo zvemundani musoro mudumbu.

Mitombo yechiyungu yakakosha kuinwa kana tarwara matenda aksiyana siyana nekuti ukasamwa mutombo wechirungu aupori .

Mumakanyi medu mava nendao dzinotengesa mitombo mitombo iyi inoshandiswa zvakasiyana siyana zvechienderana nechirwere chaunenge wabatwa nacho .

Kana tarwara ngatirumbei kundau dzinotengesa mitombo kuti tinotenga mitombo nguwa ichiripokuitira utano hwedu hugare hwakathakazeka.

Munhu wese ngaadakarire kuenda kuchibhedhleya, ngekuti kuchibhedhleya kwaane michina inoongorora matenda ese, ari mungazi yemuntu.

Kana wabatwa nedenda remusana, musoro, kana mudumbu, nemamwewo matenda akasiyana-siyana ,rumba kuchibhedhleya unootora mutombo urapike.

Kana adodori abatwa ne denda rekuhudha rumbai nawo kuchi bhehleya wano pihwa mutombo wekunwa kuti vapore .

Munhu wese anorwara denda ripi naripi anokurudzirwa kuenda kundau inotengesa mitombo kuti anotora mitombo yake nguva iripo kuitira kuti zvirwere zvisamugare zvichimujairira.

Kundau dzinotengesa mutombo yechiyungu kunemitombo yekuti ganda rako kana rikakasharara unotora mitombo iyoyo wozodza paganda wotopora.

Kana tabatwa ngemukuhlani yakasiyana siyana tiri mumuzi mwedu ngatirumbei kuzvibhehleya tonohloiwa kuti tikurumidze kupora nguwa ichiripo.

Ngatigarei takangwaririra kuti mumuzi medu matinogara mwana mudoodori akarwara tirumbe kundawu dzinotengesa mitombo yechiyungu mwana onwa otopora.

Mimwe mitombo yechiyungu mitombo inoda kumwiwa waenda kuchibhedleya wononyorerwa tsamba nemadhogodheya kuti unoyinwa seyi.

Mundawu dzinotengesa mitombo yechiungu, manemitombo inoita zvekumwiwa. Saka vadori dori, kana warwara, mhanyayi kundawu dzinotengesa mitombo munotenga mitombo iyoyo movangwisa.

Mazuvano kwane mitombo yechiyungu. Mitombo iyoyo yakabanaka yaamho. Vana vechidiki vanokuridzirwa kuti kana varwara, vaende kundau dzinotengesa mitombo kuti varapwe.

Nyika medu mune mapiritsi akawanda mapiritsi aya anobatsira matenda akasiyana siyana matenda emusoro mudumbu nemusana.

Mitombo yemazuwano yakakosha yamo. Ngatirumbeyi kumhatso dzinotengesa mutombo, tinotora mitombo yedu kuti tishandise pazvirwere zvinenge zvatibata.

Munhu weshe anokurudzirwa kuti kana arwara ari pamuzi ngaarumbe aende pandau inotengesa mitombo onotora mitombo yake yekumwa.

Vantu vakawanda mumizi medu umu vakarwara matenda asingarapike nemitombo yechiantu anorumba kuenda kuzvibhedhleya zvepasinde yemizi yavo kundotora mitombo yechiyungu kuti apore.

Mukore uno akusisina munhu anorwaya ari pamuzi munhu weshe akuyurumba kuchibhedhleya kunohloiwa.

Munhu wes upi naupi anokurudzirwa kuyenda kundau dzinotengeserwa mutombo kana arwara nechirwere chaasingazwisise kuti arapike.

Muntu weshe anokurudzirwa kuti kana arwara arumbe kuchibhedhleya anonyorerwa mutombo nemadhokodheya nanamukoti oenda kunyumba inotengesa mutombo kuti apone.

Mitombo yechiyungu mitombo yakanaka kuishandisa kana tarwara nezviyaiyo zvakasiyana siyana. Ngatiendei kuzvibhehleya tinotora mitombo tishandise.

Tichikura mitombo yechi anhu ndiyo yai kurudzirwa kurapa matenda ese asi mazuva ano kwane mitombo ye chiyungu inorapa matenda.

Kudhaya kwedu taishandisa mitombo yechiantu kurapa matenda asi mazuwano zvabanaka yaampho kwaane mishonga yechirungu inoshandiswa kuti tipone.

Ngatingwaririrei aduku edu kana arumba ngemundani ngatirumbei kuchibhedhleya nguwa ichiripo kuti abatsirike.

Kana munhu wese arwara nemundani anokurudzirwa kuenda kuchibhedhleya kuti anowedzerwa mvura yemuwiri kuti aone kupona.

Kudhaya wanhu waishandisa mitombo yechianhu. Asi mazuwa ano zvabaanaka ngekuti kwaane mitombo yechiyungu yekuti tikanwa tinokurumidza kupora.

Mitombo yechizvino-zvino yakakoshera mazera ese. Kana tarwara ngatiendei kundau dzinotengesa mitombo yechizvino-zvino, topuhwa mitombo, tonwa.

Kana tabatwa nedenda repaganda ngatiendeyi kundau dzinotengesa mitombo tinotenga mitombo yekudzodza paganda.

Kana wa rwara rumba pandau inotengesa mitombo ye chiyungu urapike nguva ichiripo usarambe kuenda kuno rapwa.

Akuna anodakakarira kugara pamuzi achirwara mazuvano vanhu vakumhanyira kunotengeswa mitombo yechiyungu nekuti vanoziya kuti mitombo yechiyungu yakaongororwa .

Kana munhu ahwaya, mhanyayi pandau iri pasinde pemizi yenyu, munomutengera mutombo yechiyungu kuti apore ,arege kutamika.

Kudhaya vantu vaishandisa mitombo yechiantu kurapa matenda asi mazuvaano kwane mitombo yechiyungu inobatsira kurapa matenda akasiyana siyana.

Kune mimwe mitombo yakanaka kuinwa kana warwara asi mitombo iyoyo aifaniri kugariswa padhuze neana adoridori nekuti vakainwa vanorwara nayo.

Ngatimwei mitombo yechirungu kuti tirapike matenda emusoro misana mirenje kuti tigwinye mwiri yedu.

Muzvibhedhleya manemitombo inorapa irimungazi yatisingawone nemaziso edu. Saka ngatimhanyireyi kuzvibhedhlera, tinotora mitombo tirapike.

Anhuwoye mitombo yechiyungu yazara muzvibhedhleya, ngatimhanyei kuzvibhedhleya tinootora mitombo tirapwe nguwa ichiripo tirege kuzotamika.

Ngatigarei tichironzerana gwinyiso kuti kana tarwara ngatiendeyi pasinde panotengeswa mitombo yechiantu kuti tirapike.

Mitombo yechiyungu yakabaanaka yaamho kana tarwaya nezviyaiyo ngatirumbei kundau dzinotengesa mutombo yechiyungu tibatsirike.

Kudhaya taiti kana ukarwara, wainzi rumba musango undootora mutombo yechiantu asi mazuva ano zvabaanaka yaamho, kwaane mitombo yechiyungu inorapa zvirwere.

Kare vanhu vaishandisa mitombo yechianhu asi mazuwa ano wanhu wakudakarira kushandisa mitombo yechiyungu nekuti mitombo yechiyungu inenge yakaongororwa.

Ngatikurudzirei anhu mumakanyi mwedu kuti kana arwaya ngavarumbe kundau dzinotengesa mutombo kuti varapike nguwa ichiripo.

Wanataita rumbai neana enyu kuzvibhehleya kana warwara nemundani wanotora mutombo kuti wanwe wapore.

Kudhaya nekusaiziva waiti kana ukarwaya wonzwi musango unochera mutombo uise mumvura unwe asi mazuwano kwava nemutombo yechiyungu inomwika zvakanaka.

Kune mitombo inomwiwa nevana vadori dori. Vana vadori dori vanofarira mitombo iyoyo nekuti inomwika ichitapira.

Mazuwano muzvibhedhleya mane michina inoongorora zviri mungazi, ngatirumbei kuenda kuzvibhedhleya kana tarwara tinoongororwa zviri mungazi.

Mitombo yechiyungu inorapa zviyaiyo zvakasiyana siyana. Saka kana tarwara ngatirumbei kuzvibhehleya tinotora mitombo yedu.

Akitiwoye kana tabandwa nemusoro ngatirambei kundau dzinotengesa mitombo dziripasinte pemizi yedu tinotora mitombo yekumwa tomwa totopora.

Kana tarwara ngati mhanyei ku zvibhedhleya tino tora mitombo kuti tirape matenda anenge atibata asati apararira ne mwiri yedu.

Mitombo yechi zvino zvino mitombo yaka kosha kuinwa kana tiri mu mizi medu ngati mhanyirei kundau dzino tengesa mitombo timwe mitombo iyi tipore.

Kudhaya vantu vaishandisa mitombo yechiantu kurapa matenda akasiyana siyana, asi mazuva ano zvabaasiyana yaamho ngekuti kwaane mitombo yechiyungu, inomwiwa.

Mazuvano kwaanemitombo inobairwa mungazi. Saka kana tarwara ngatimhanyei kuzvibhehleya tinobairwa mitombo inorumba mungazi dzedu.

Kana tabatwa nezvirwere tiri kumizi kwedu zvirwere zvemusana, mundani nemurenje. Ngatiendei kundau dzinotengesa mitombo yechiyungu tirapike nguva ichiripo.

Mazuva akwakaita denda remudumbu anhu ainzi torai mapande mutswanye mumwe. Asi mazuvano zvanaka, kwaane mitombo yechiyungu, ukarwara rumba kuchipatara unotora mitombo yako, urapike.

Mazuva ano kune zvirwere zvirikubata vechidiki. Ngatimwanyei nevana vechidiki kuzvibhedhleya vanohloiwa zvirwere vapore.

Anhu eshe anokurudzirwa kuti kana kumuzi kwavo kwaita mutenda anorwara ngendxondo ngavamhanye kuzvibhedhleya mutenda iyeye andoongororwa.

Kana munhu arwara ari pamuzi, musagare nayeba ipapo, rumbai naye kuchibhedhlera, anohloiwa zviri mungazi.

Kudhaya maitohamba mumango wakakura kuenda kuzvibhedhlera asi mazuva ano zviro zvakanaka yambo zvibhedhlera zvava pasinde pemizi yedu.

Anhu eshe anokurudzirwa kuti agare achirumba kuitira kuti asimbise mitezo yemwiri yavo kuti vagare vasingabatwi nezvirwere zvakasiyana -siyana zvinokonzerwa nekusarumba.

Ndinokurudzira kuti kana munhu upi naupi zvake kana abatwa nedenda raasinganzwisise ngaarumbe kuchibhedhlera anobatsirwa nanamukoti kuti apore .

Anamai ngatiendeyi kuzvibhedhlera neana adori-dori, kuti andobairirwa mitombo mungazi dzawo, kuti akure vakasimba, vasazorwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Ana adoridori, anoda kutamba kuti mwiri yavo igare yakagwinya. Endesai ana adoridori kuzvikora kuti vanotamba vachitatita nevamwe.

Ana mai woye muma mana umo kana tatakura ndani ngatirumbei kuenda kuzvibhedhlera tinohloiwa zviri mundani kuitira kuti mwana wedu abude akagwinya.

Mudzimai weshe anotakura ndani anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya kunohloiwa kuti mudoko ari mundani nawo kuti ari kukura zvakanaka ere.

Kune majekiseni anobaiwa vana vadoridori, kuti vakure vaine hutano. Endai nevana kuzvibhedhleya , kuti vanobaiwa majekiseni iwawo nguva ichiripo.

Kana mwana awaya, ngatirumbeyi pachibhedhleya, chiripasinde remizi yedu. Kuti mwana anowongororwa nanamukoti kuti arapike.

Vana mukoti vanohloya nezvirimungazi dzevana vadori dori vari kukuridzira kuti mwana weshe mudori dori ngaarumbe kuchibhedhleya andohloiwa zvirimo mungazi.

Muzvibhedhleya mune mubhedha inorara vatenda vese vanenge vauya kuzvibhedhleya kunohloyiwa zvirwere zvavo zvakasiyana siyana.

Vabereki kurudzirai ana enyu echidiki kuti aende kuzvikora kunofunda zvifundo zvawo zvepasi kuti vazokure vari vana vakanaka.

Munhu vese anohwaya nedzino akurudzirwa kurumba kukuenda kuchibhedhlera kuti anobviswa dzino iroro. Kuzvibhedhlera kwane mishina inobvisa madzino.

Munhu weshe ano kurudzirwa kuti kana arwara nezviyayiyo, ngaarumbe kuchibhedhlera chiri pasinde pemuzi wake anorapwa apore.

Kana muntu asingafemi zvakanaka murumbisei muchibhohlera andoiswa muchina wekuti afeme zvakanaka.

Murume nemukadzi vanokurudzirwa kuenda kuchibhedhleya kundoongororwa zvirwere zvepabonde zvidati zvatapukira zvakanyanya.

Kana tarwara nezviyayiyo zvakasiyana siyana, ngatisarege kuyenda kunotengeswa mitombo yechiyungu kuti tinotora mitombo yedu tirapike.

Kudhaya kwaiva nemadhokodheya mashomana nanamukoti vashoma asi mazuvano vana mukoti vawanda mhanyirai kuzvibhedhlera munohloyiwa zvirwere zvinenge zvirimungazi .

Kana paitika tsaona mumugwagwa movha dzinotakura watenda dzinorumba kunotakura mutenda anenge akuwara zvakaipisisa.

Akiti woye, nyika yedu yabaanaka yaamho. Yaanemitombo yechiyungu. Mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Ngatimhanyei kunotengeswa mitombo yechiyungu tirapike.

Tinokurudzira kuti hurumende iyise ndau dzinotengesa mitombo , dzechiyungu pasinde nemizi yedu kuitira kuti tikarwara nezviyayiyo zvakasiyana siyana tikurumidze tadetsereka.

Anhuwoye musafa muri mumizi mhanyai kundau dzinotengeswa mitombo yechiyungu mitombo yechiyungu inorapa zvakanaka .

Kune ndau dzinotengesa mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Mhanyirai kundau idzona munotenga mitombo murapike.

Kana dhodha rekanyi rarwara nezvirwere zvakasiyana-siyana zvirwere zvemundani murenje musoro ngatirumbei kune ndau dzinotengesa mutombo.

Ngatigarei takangwarira kuti kana tarwara tiri mumamizi, tirumbe kundawu dzinotengesa mitombo yechiyungu kuti tikurumidze tabatsirika.

Mundau dzinotengesa mitombo yechiyungu munotarisirwa kuti mugare muine makabati kuitira kuchengetedza mitombo.

Kana tarwara tiri mumizi mwedu ngatirumbei kuzvibhedhleya tinohloyiwa kuti denda ratibata idenda hwai. Ngatisagarei mumizi tichingomirira kupora.

Munhu weeshe akarwara ari pamuzi ,aakukurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kunohloiwa, zviri mungazi asati arwara anyanya..

Kana mwana abatwa nemindani rumbai kuzvibhedhleya zviri pasinde pemizi yenyu kuti mwana akurumidze kubatsirika.

Muntuweshe anokurudzirwa kuti kana arwaya , aripamuzi ngarumbe pandawo inotengesa mitombo echiwanhu kuti abatsirike.

Mazuvano hakuna muntu acharwara ari pamuzi. Munhu wese ngaarumbe pandau iri pasinde pemuzi wake anotenga mutombo wechiyungu.

Mundau dzeshe dzinotengesa mitombo yechiyungu. Pava nemovha dzinotakura mutombo dzichiendesa kundau imwe naimwe mumizi medu.

Muntu wese anoda kugara aka gwinya mu nyama yake ngati rumbeyi ku zvibhedhleya tino hloyiwa zviri mungazi tisati tarwarirwa.

Muntu wese anokurudzirwa kuenda pandau inotengeswa mitombo Kana arwara nekuti mitombo yechirungu yakakosha kuti hutano hwedu hudzokedzani panzvimbo.

Kana tarwara tiripamizi ngatirumbeyi kundawu dzinotengesa mitombo yechiyungu. Tikurumidze tarapika tisati tatamika.

Munyika medu mune ndau dzinotengesa mitombo yakasiyana siyana yechiyungu. Kana tahwara nezviyaiyo zvakasiyana-siyana, ngatirumbei tinotenga mitombo iyoyo.

Ngatikurudzirane mamamana medu umo kuti kana munhu arwaya nganange kuchibhehleya anohloiwa zvirwere zvakasiyana siyana.

Dai hurumende yedu yati isirawo ndau dzino tengesa mitombo ye chiyungu pasinde pe mizi yedu kuti kana tarwara tikurumidze kuno batsirika kutenga mitombo.

Kudhaya kwaiwa nemitombo yairapa zviyaiyo zvakasiyana siyana asi mazuwa ano zvabanaka kwane ndau dzinotengese mitombo yechiyungu.

Kana tarwara tiri mumizi tinokurudzirwa kuti tiende kuzvibhehleya kundohloyiwa zviyaiyo zvakasiyana siyana kuti tipore.

Kana mumwe wedu ahwaya nechirwere chemusoro kana chemurenje, ngatimhanyei pasinde iri pedyo nemizi yedu, tinootenga mitombo kuti arapike nguwa ichiripo.

Tinokukurudzirai kuti mutenge mitombo yechiyungu mogara nayo pamizi penyu kuitira kuti kana marwara nematenda emudumbu musana kana mutsipa munotora motonwa.

Kana muntu arwara ngarumbe alananga kundau dzinotengesa mitombo michiro nekuti akwanise kuitenga kana ikaita.

Kana tabandwa nemisoro, misana kana mirenje ngatimhanyei pandau inotengesa mitombo yechiyungu tikurumidze tarapika.

Mazuvano nyika yedu yabanaka. Hakusisina muntu acharwara aripa muzi. Tinokurudzirwe kuenda kumakamuri anotengesa mitombo kuti tiwane kudzivirira zvirwere.

Muntu weshe anogara munyika yedu ane kodzero yekuenda kundau dzinotengesa mitombo kuti anopihwa mitombo yechiyungu kana arwara kuti anwe apore.

Kana tiri kumizi kwedu ngatigezei nyara tisati tarya chikafu kuitira kuchengetedza utano hwedu .

Kune wanamukoti wakafundira nezvebasa rehutano. Wanokurudzirwa kuti wafambe mumabuya wachikurukura nezvehutano.

Vana mutape mumizi umo vanebasa rekuronzera vantu mumizi kuti kwaita denda ririkubata akuru neadiki. Saka ngatirimbeyi tinopurutana zvinotaura vana mutape.

Anoona nezveutano ana mukoti namadhokotera ,ari kuhamba mumizi, achironzera ngezvehutano kuti kwaita gomarara.

Ana Mutape mumamana umu ane basa rekuronzera vantu kuti vachengetedze utano hwavo vagare zvakanaka.

Antu emunharaunda anokurudzirwa kuti agare achiungana mundau dzakasiyana siyana vachikurukura nezveutano.

Anamukoti anohamba mumakanyi medu achitironzera nezvekuchengetedza hutano kuti tigare takasimba mumakanyi umo.

Antu mumizi umo kana tarwara ngatiendei pazvipatara zviripasinde pemizi yedu, tinotora mitombo tirapike nguva ichiripo.

Kana mudzimai atakura mimba ngatimukurudzirei kuti aende kubhehlera konoongororwa mwedzi nemwedzi kuitira kuchengetedza utano hwake

Mazuva ano ukazwa papanda munyama yako rumba ku chibhedhleya uno hloyiwa zviri mungazi wobairirwa mitombo kuti ungwinye.

Kana muntu arwaya nechirwere chemundani rumbai naye kuchibhedhleya. Anopihwa mitombo yechiyungu kuti akurumidze kupoya.

Atana madhodha nentombi anokurudzirwa kuti amuke achirumba mangwanani ega-ega kuitira kuchengetedza utano hwawo kuti hugare hwakanaka.

Madhodha nendombi ngatirumbei mangwanani ega ega, kuitira kuchengetedza utano hwedu, utano hwedu hwakatikoshera tikachengetedza utano hwedu tinorarama zvakanaka.

Munhu weshe anokurudzirwa kuti arumbe mangwanani ega-ega kuitira kuti hutano hwake hugare huri pandau yakanaka. Nekuti tisakarumba rungwanani-ngwanani tinopedzisira tatamika.

Kune movha dzinotakura vatenda kubva muzvibhedhleya zvidoko kuenda kuzvibhedhleya zvikuru zvinenge zviri kumataundi. Saka tinokurudzira muntu veshe arwara kuti aende pachibhedhleya nekukurumidza.

Ana mutape kurudzirai madhodha nendombi ari kumizi kwenyu. Kuti arumbe rungwanani-ngwanani, rwega-rwega, Kuitira kuti utano hwavo hugare hwakanaka.

Ngatirumbei kuzvibhedhleya kuzvibhedhleya kwane michina inohloya zviri mungazi saka kana tarwara ngatirumbei tinohloiwa zviri mungazi.

Munhu wese anokurudzirwa kurumba rungwanani rwega rwega, kuyitira kuchengetedza wutano wake. Kana wapedza kurumba, unofanira kunwa mvura yakawanda.

Tikagara tichirumba zuwa ngezuwa zvinodetsere kuti mitezo yedu igare yakasimba tisazobatwe ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Kana munhu akaguka murenje mhanyayi kuchibhedhlera munotsvaga tsvimbo yekumuti akwanise kufamba. Musamurega achigwesha ari pamuzi.

Kana tarumba zviya, tikavhunika mirenje, tinokurudzirwa kuti tiende pandau iripasinde nemizi yenyu tombonotora mitombo kuti murapike.

Kana tamuka zviya rungwanani tichitrumba ngatimweyi mvura yakawanda kuitira kuchengetedza utano hwedu neremangwana redu.

Kana munhu aguka murenje achirumba ngatimhanyisei munhu iyeye kuchibhedhleya anorapwa ngemadhokodheya akafundira zvirwere izvozvo.

Hutano hwedu seantu hwakakosha. Ngatimukei rungwanani-ngwanani rwega rwega tirumbe, kuitira kuchengetedza hutano hwedu.

Munhu wese akaguka murenje anomhanyira kuchibhedhleya nekuti kuchibhedhleya kwaanemichina inosunga mirenje yadambuka.

Kana mabatwa nedenda ramusingaoni nemadziso enyu rumbai kuzvibhedhlera zviripa sinde pemizi yenyu munohloiwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tarwara nemundani tirumbe kuchibhedhleya , tinowona madhokodheya nanamukoti vakadzidzira basa ravo kuti vatiwongorore.

Kuzvibhedhleya kune michina inoongorora denda ripi naripi ringabata munhu upi na upi zvake saka tose tinokurudzirwa kuti kana tarwara nematenda atisingazwisisi ngatirumbei kuzvibhedheya tindohloyiwa.

Kune mishina ino ongorora zviri mukati mwemuwiri yedu skaa ngatiendei kuzvibhedhlera zviri pasinde pemizi yedu tinoongororwa zviri mumuwiri.

Mitombo yechianhu mitombo yakanaka kuishandisa, saka tinokukurudzirai kuti mushandise mitombo yechianhu nekuti ukarwara inodzosa nyama pandau.

Munhu wese anodakarira kushandisa mitombo yechibhoyi. Saka tese ngatirime mitombo yechibhoyi mumizi mwedu, tigone kuva neupenyu hwakanaka.

Ngatirumbei mumagwasha tinotora mitombo uechiantu tirape zvirwere zvakasiyna-siyana zvinorwadza mumwiri yedu kuti tigare hupenyu hwedu hwakagadzikana.

Mitombo yakudhaya yakakosha yamho, ngatigareyi tichitora mitombo yekudhaya, inotikoshera kuchengetedza utano hwedu mumwiri.

Kana tirimumizi medu umo ngatidyarei mitombo yechiantu. Nekuti mitombo yechiantu yakakosha kunga tiinayo mumizi medu umo.

Goku mutombo wakabanaka yambo unorapa matenda akasiyana siyana emundani eBP eshuga nemamwewo akasiyana siyana.

Dyarai mitombo yechivanthu pamizi yenyu nekuti yakakosha nekuti inoita kuti kana ukarwara unochera mutombo wako wechiwanhu wotomwa wopora.

Ngatigarei tine mitombo yechianhu pamizi yedu nekuti mitombo yechivanhu inorapa matenda akawanda anobata munhu.

Taita, muno temereiko mitombo, amuziii ere kuti mitombo yechianhu ino rapa zvirwere zvendani, zvemirenje, zvemisana nezvimwewo zvirwere zvakasiyana siyana.

Ngatishandisei mitombo yechivantu mitombo yechivantu nekuti mitombo yechivantu yakatikoshera kuishandisa kunyangwe tikarwara matenda akasiyana siyana.

Mitombo yechianhu inobatsira kurapa zvirwere zvirimungazi medu. Ngatirumbeyi mumashango tinotora mitombo iyoyo , tiyishandise tipore.

Antu kumuzi uko tisatema muti yechivantu miti yechivantu inochengetedza utano hwedu totsonda tsonda tomwa totopona

Ngatikurudzirei madhodha nentombi kuti ahe mitombo yechianhu nekuti mitombo yechianhu imwe yacho inohiwa semuriwo asi ichirapa matenda akasiyana siyana.

Vanhu ngatidyarei mitombo yechiantu mumizi yedu mitombo yechianhu yakakosha mumizi nekuti ukarwata nemudumbu unokurumidza kutora mutombo womwa wotopora .

Mimwe mbiti iri mumashango umo, mbiti inorapa matenda akasiyana -siyana .saka ngatitorei mbiti iyoyo tishandise kurapa matenda.

Anhu mumabuya umu musapise magwasha nekuti mumagwasha mune mitombo yechiantu inorapa matenda akasiyana siyana.

Imwe mitombo yechianhu inorapa zvirwere zvemundani asi tichiidya semuriwo saka tinokurudzirwa kudya mitombo yechianhu.

Mitombo yechi anhu yakabai naka yamho inorapa matenda akawanda matenda asinga rapike kunyange ukaenda kuzvi bhedhleya.

Muntu weshe anokurudzirwa kuti adye mararanje kuitira kuchengetedza hutano hwake kuitira kuti asabatwe nezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Kune madhogodheya akafundira kugadzira mitombo yechiantu echiisa mumagaba, kuti iite mitombo yechiyungu, kuti vanhu vashandise zvakanaka.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha yaamho, mitombo yakanaka kushandisa tiri mumamizi medu kana tarwara zvirwere zvemundani, musoro, mudumbu kuitira kuti tisati taenda kuchibhedhlera tino batsirika.

Kana tapandwa nezvirwere zvemusana, musoro, mundani, ngatirumbeyi mushango tindotora mimbiti yakasiyana-siyana tirape zvirwere izvi.

Guku mutombo unowedzera ngazi mumwiri mwemunhu nekurapa svirwere zvakasiyana siyana mumwiri mwemunhu .

Ndichikura ndaiziva kuti mitombo yechivantu ndiyo inorapa , asi mazuvano nekuda kwezvino zvino , mitombo yechiyungu , mitombo yavakushandiswa nemuntu weshe.

Mitombo yepasichigare yaakunasirwa mazuwaano nevanefundo dzapamusoro, kugadzira mitombo vachiisa mumabhothoro, kuitira kuti vasingadi kushandisa mitombo yechiantu vagone kuishandisawo.

Anhu woye ngatidyarei mutombo yechianhu mumizi mwedu kuitira kuti tikarwara tinotora mutombo iyi toshandisa totopora.

Mitombo yechibhoi yakanaka, nekuti inotirapa tirikumizi kwedu. Inorapa zvirwere zvemundani, misana, misoro nemirenje inorwadza.

Kana mwana mudoridori achihudha ngatimhanyei pandau dzinotengese mitombo tinoomutengera mitombo arapike nguwa ichiripo.

Anhu ese mumizi umo tinokukurudzirai kuti mushandise mitombo yechiwanhu kurapa matenda akasiyana-siyana, matenda emudumbu, musana nemusoro.

Tichikura ana sekuru vedu vaiti kana ukarwara ngemundani wozi mhanya mushango undotora makwati embiti unochwanya chwanya umwe kuti upore.

Kudhaya vanhu vaitora mitombo yechivanhu vachirapa matenda epanganda. Asi mazuva ano kwaane zvibhedhleya zvinowanikwa mishonga yechiyungu yekuzora paganda.

Kana marwaya nemisana rumbai musango munotora mitombo yechiwanhu murapike nguwa ichiripo kuti musatamika.

Kudhaya waiti ukabandwa ngemusoro waitomhanya mumagwasha kunotsvaka mutombo wechiantu kuti urapike asi mazuwano kwane mitombo yechiyungu.

Tikagara tichinwa mutombo wechivantu muviri wedu unogara yakatakazeka saka ngati kuridzirenei kuti tirambe tichimwa mutombo iyi.

Imwe mitombo yechibhoyi inoda kushandisa nemazvo, nekuti ukasashandisa nemazvo, unogona kutobatwa nerimwe denda.

Gavakava mutombo wechianhu unorapa zvirwere zvakasiyanasiyana zvirwere zve musoro, mudumbu, musana, murenje , tese tinokurudzirwa kutora mutombo uyu torapika.

Kana mirenje yedu ichipanda, ngatitorei mitombo yechianhu, tidzodze panenge pachipanda. Totopora, torarama upenyu hwakanaka.

Kana tikarwara nezviyaiyo zvakasiyana siyana tiri pamizi pedu ngatirumbe musango tinotora mitombo yechiantu tomwa kuti tipone.

Mitombo yechiantu yakanaka kuishandisa kana tarwara ngezviyaiyo zvakasiyana siyana nekuti mitombo inobatsira kana tabatwa ngematenda.

Mitombo yechianhu yakakoshera munhu wese pamuzi upi naupi, saka tese tinokurudzirwa kupinda mushango, tonotora mitombo yedu yechianhu tonwa totopora.

Ngatitorei mitombo yechiantu tiishandise kurapa zvirwere tiri kumizi tisina mari yekuenda kuzvibhedhlera.

Ngatitorei mitombo yechianhu tirape matenda akasiyana-siyana nguva ichiripo kuti zvirwere zvinotibata tiri kumuzi kwedu zvikurumidze kupera.

Mitombo yechivantu mitombo yakakosha kushandisa kana tarwara nezviyayiyo zvakasiyana siyana nekuti mitombo iyoyi mitombo yaishandiswa neasharukwa akudhara vasharukwa wakudhara vaishandisa zvakanaka mitombo iyoyi.

Mitombo yechiantu yakarera madhodha ekanyi madhodha ekanyi akagwinya mitezo yayo nekuda kwemitombo yechi antu iyoyi.

Mitombo yechiwanhu, yakabanaka yamho, ngatiregeyi kuti kana tarwara torega kupinda mushango kunochera mitombo yechiwanhu kuti tirapike.

Kana vechidiki vabatwa nedenda repaganda, torai mbiti yemushango muvazodze paganda ipapo kuti vapore.

Tose tinokurudzirwa kutora mitombo yechiantu ngekuti mitombo yechíantu inobatsira kurapa matenda akawanda ari munyama mwedu.

Imwe mitombo mitombo inodyiwa se muriwo asi ichito rapa matenda aka siyana siyana ngati kurudziraneyi kudya mitombo ye mushango.

Kana marwara nezvirwere muri pamuzi zvemisana mudumbu musoro pindai mushango munochera mitombo yechianhu nekuti mitombo yechianhu inoporesa.

Taita nayi, kana mwarwara nemundani, rumbai mushango munootora mimbiti inorapa mindani, yechiantu , murapike nguwa ichiripo.

Ngatidakarirei mitombo yechiantu. Mitombo yechiantu yakakosha nekuti inoita kuti mwiri yedu igare yakagwinya inoita kuti ukarwara ukurumirze kupora.

Mitombo yechiantu inorapa zviyaiyo zvakasiyana siyana Saka ngatikurudziranei kudyara mimbiti yechianhu mumizi medu.

Antu amazuwaano, aachadi kushandisa mitombo yechianhu, asi vanhu vakudhaya vairapwa nemitombo yechianhu, achitopoya.

Anhu ekudhaya aiti akahwaya anorumba mushango kundochera mitombo yechiwanhu kuti vamwe kuti vaone kupora asi mazuwano vanhu vazvino vakuda mitombo yechiyungu.

Kana rika hwaya tiri ku mizi kwedu ngati torei mitombo yechi anhu nekuti mitombo ye chi anhu yakakosha inorapa matenda aka siyana siyana.

Mitombo yechivanhu yakabanaka yaamho. Ukarwara uri pamuzi, unotora mitombo yako woisa mumvura, wotomwa wotopora.

Mitombo yakudhaya yakanaka pakuti inorapa matenda akasiyana siyana, matenda emusoro, mudumbu, musana nemurenje.

Mazuva ano kwane zviyaiyo zvisingarapiki nemitombo dzechirungu ngatiendei mumagwasha tinotora mitombo yechivantu irapike.

Ana echizvino-zvino haachadi kubanda mitombo yechianhu asi mitombo yechianhu yakabanaka yaambo inoita kuti utano hwedu hudzokedzane.

Mitombo yedu yechianhu yakakosha kuishandisa nekuidyara mumizi medu nekuti ukarwara nechiyaiyo unorapwa.

Vana vechizvino zvino avachabvumi kumwa mitombo yechiantu asi mitombo yechiantu inobetsera kurapa matenda asingagoneki kuzvibhedhlera.

Ngatitorei mitombo yedu yechianhu tirape matenda ese anotibata angawa matenda emusoro matenda emusana kana mundani ese anorapika.

Antuwoye ngatibandei mutombo yechianhu. Mitombo yechianhu yakabanaka yaambo, inorapa matenda akasiyana siyana, matenda emundani nematenda emadziso.

Kudhaya kwaiwe nemitombo yechiantu yekuti kana warwara waimwe mitombo iyoyo wotopona, asi mazuwano kwane mitombo yechiyungu.

Madhodha ese ekanyi farirai kutora mitombo yechiantu moichwanya chwanya moiise mumvura momwa kuitira kusimbisa misana.

Ana emazuva ano hachakwanisi kumwa mitombo yechiantu. Asi madzisekuru edu aimwa mutombo iyi achitopora.

Ngatisimei mitombo yechiantu kumizi yedu. Kuitira kuti kana tabatwa nedenda ripi naripi zvaro tinotora mutombo ivovo tonwa kana kugeza totopoya.

Vantu ngatikoshesei mitombo yedu yechiantu, mitombo yechiantu yakatikoshera ngekuti ndomitombo yataishandisa makare kare kusati jwava nezvibhedhleya.

Imwe mbiti mbiti inobereka michero inotoryiwa asi michero iyoyo iri mitombo yekuti ukauhya unotopora.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka kuishandisa. Kana warwara nechiyaiyo chipi nachipi zvacho unokurudzirwa kutora mutombo yechiantu woshandisa wotopora.

Muntu weshe anodakarira kushandisa mitombo yechiantu ngekuti mitombo yechiantu inorapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Ngatichengetedzei mitombo yedu yechianhu. Mitombo yedu yechiwanhu yakatikoshera nekuti kusati kwava nezvibhedhleya wanhu wakudhaya waishandisa mitombo yechiwanhu kurapa zvirwere zvakawanda.

Ngatisime mitombo yechiantu mumizi medu. Ngekuti mitombo yechiantu inotibatsira kuti kana warwara nechirwere uri pamuzi unotora mutombo uwowo wotomwa wopora.

Mutombo uyo mutombo wechianhu. Unorapa matenda akawanda, matenda ebhiiphiii, shuga, asima nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Saka ngatiutorei mitombo uyu, tirapike.

Mitombo yechianhu yakanaka inoita kuti kana usina ndarama unogona kupinda musango wonochera mutombo wako monwa. Kana warwara, wotorapika.